Halkani waa qol qolkasi uyalo armajo kalarkedu ey tahy madoow iyo kafeey gesahana wexey ku leedahay miyarad wexeyna ledahay badhan yar oo laga furaayo oo dahabi ah derbiga gadeeshana waa shamindo shamindo

Halkan waxaa ka muuqday qaran dheerkiisu madow yahay dhacda wuxuu ku leeyahay fikradmo dhulka waa caddaan

Halkan waxaa iga muuqda meel laga dhisaayo dabaq arwaaxyo iyo biro ayaa ka tagtaagan dhulkana waa madow

Halkaan waxaa yaalo sariir jiif ah iyo koobadiinkeeda. Sariirtu waa cadaan madaxana waa dahabi, dhulkuna waa mutuleel cadaan ah darbiga waa cadaan.

Halkaan waxaa fadhiyo labo nin waxey aqrinayan boogaan ninka koobad waxuu xiranyahay koofi iyo shaati gaduud riig riigmo leh ninka kalane waxuu wadtaa iska baluug biyo biyo ah

Meeshaan waxaa joogo wiilal cayaartooy ah waxay xiran yihiin dhar dahabi iyo madow. Wiil kalana waxuu wataa buume gaduud ah iyo kabo dahabi ah. Ayagana waxay wataan dhar madow ah.

Meeshaan waa meel suuq ah waxaa lugu iibiyaa malay waxaa joogo niman iyo naago.

Meeshaan waa meel laami ah waxaa maraayo bajaajyo badan oo A ah waana jaale iyo gaduud.

Halkan waa qoljiif ah waxayaalo alaab sidookale kuraas sariir madawtahay qolfsdhigiisu wa Majalo

Halkan waxaa yaalo pompolo oo ku jiro shaati cadaan ah waxaa ka dambeeyo darbi cadaan ah

Meeshan waxa iga muuqda anjeero midabkeedu yahay caddaan jaalle madow mara ay dul saaran tahay